Bboodabooda etuddeko abaami basatu: kuliko omuvuzi ate n'abasaabaze babiri. Bagenda kuwagira mupiira, baku... bambadde bumanvuuli ku mitwe era nga bbooda bboodabooda eri ku ndiima etambula.

Omwami ali ne mutabani we bali ku mazzi agaliko amayengo ku nnyanja, bakutte obubaawo obukozesebwa mu muzannyo oguyitibwa saafingi. Ebbali wo ku lubalama lw'ennyanja kuliko ekibuga ekirabikira mu lufu olw'amazzi oba olufufugge lw'amazzi.

Entulege kisolo kirungi ate kyewuunyisa, entulege erimu ebiba ebyeru n'ebiddugavu, entulege kisolo kirungi ate kidduka emisinde emiyitirivu. Kiri mu ttale kiyimiridde ebbali w'ekkubo, ekkubo eriyisa amamotoka n'ebidduka ebirala eby'enjawulo.

Omufumbi oba muyite cceefu ye muntu afumba emmere n'agikutuusaako ng'eyidde. Omucomo nfumba ya njawulo era nfumba nnungi nnyo anti ennyama ez'enjawulo zikalirirwa ku misito oba ku... ku... ku masigiri ag'enjawulo okugikaza ate era n'okugirekamukko kassupu akagiwoomya okuzaama.